Aanafaalama ihaya longo we nuudhigu oku nengeneka omavi gomiikunino yawo, ihe ohaya longitha owala uushina mbono ha wu tulwa omahooli ko oka shina taka tameke taka fulu meni ta wu nengeneke evi.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi, ohaya landa uundama wawo woku tekulila oohi. Ohaya tula nduno oohi dhawo muundama moka, ta ye dhi tulile mo wo iikulya opo dhi vule oku koka nokuvala.

Opuna uundjila mboka hawu kala wa enda pokati kondundu niihwa, aantu oha toto uundjila wawo mboka yewete kutya ufupi una tayi nande okiilonga nopomahala galwe inahala oku lamba ondjila dhoka onde.

Aantu mboka ha ye ya oku talela po oshilongo shetu ta ya zi kiilongo yi ili noyi ili ohaya yambula po eliko lyoshilongo shetu, oshoka ohaya futu iimaliwa. Oto adha taya ende moondundu ya landulathana yo ye na omathano taya thaneke.

Opena aantu mboka haya longo mofambulika dhomatama , aantu mbono ohaya kala nduno ya zala omanyala koonyala opo ku kelelwe etandelo lyombakiteli okuya komatama ,ohaya kala ne yazala nomakalanyana.

Aakulukadhi nayo paife oya ya momahangano ngoka goku kwata noku tekula oohi. Oto adha ihe yalonda kombanda yuunima mboka haya tekulile oohi. Taya tula ko oonete kombanda oohi dhaa yakulwemo koodhila.

Opuna ofambulika dhoka hadhilongo nokuninga ongala , ongala dhono hadhi gandjwa una aantu yamana oosikola nenge una omuntu tahokana , naantu mboka halongomo oha kala ne yazala omakalanyana omanzinzi.

Aanafalama yiimuna ohay tekula iikombo noonzi. Oonzi iinima yasimanekwa ngeke oweyi tekula ohayi kala yina omushila gwoondola nawa noguna omagadhi.

Moondundu ohamu adhika omahala ngono hapu kala puna omamanya geli pevi lyoondundu. Ohamu adhika iihwa iishona yi li mpaka naampeyaka oshowo omwiidhi omushona oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana.

Opuna aantu mbono haa tungu omagumbo gawo kevi ndoka hali kala lyili komukungulo futa ndoka lyomawe hali pepwa kombepo tali ningi po oondudu. Aantu ohaya tungu nee omagumbo gawo oshoka iha kukala kuna uupyu.

Komagumbo ngono gomiti hakwadhika oondunda dhoshiwambo, ohaku kala kuna uunona mbono tawudhana , owuhole ne okudhana una watumwa wukatale omeya kopomba nohakukala ne watya uundini tawutondoka.

Omihoko ngono gwakwankala ngoka gwali haguzi mokuti ogwali owala hagu upu mokudhipaga iiyamakuti ,haguli owala onyama, nonge owa adha gwa kuta ohayi taka kala ta thaneke komamanya.

Aantu mboka yena iikunino yawo yokutekula oondjuhwa, oondjuhwa dhawo ohaya kala yedhi tula mehala moka, haye dhi pele mo iikulya nomeya opo dhi vule oku koka dho kaadhi kwatwe komikithi.

Opu na omahala ngoka haga kala ga tungwa geli moombuga, haga kala ga tungwa pombanda pwalonda, naantu mbono haye ya oku talela po oshilongo oko haya ka lala komahala hoka taya tala uunshitwe.

Opuna omahala gamwe ngono omawanawa komahala hono omuntu ohoyi ko nee wuka fudhe po ohaku kala nee uupundi wokuutumba oshowo uundama mboka woku yoga uuna omuntu uuvite uupyu.

Aanafaalama mboka ye na uundama woku tekulila oohi ohaya kwata mo oohi dhawo ngele dha koko opo ya vule ye ke dhi landithe. Ngaashi oohi ndhoka dhomakende odhi holike oshoka odhi na onyama ontokele.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna okulonga miikunino yawo . Ohaya longitha ashihe uushina mboka hawu nengeneke evi nohawu longo komahooli.

Aanafaalama ohaya tekula omaludhi goohi ga yooloka. Opuna oohi ndhoka ooshunga po opuna oontiligane noontokele po opuna woo oohi dhimwe ndhono dhatya uutotonwa uutookele nuu luudhe.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka iinene. Ondjamba oyina omunkati ngoka hayi longitha okunwa omeya, oyina woo omakutsi ga pakalala, oshowo omakondo ngono haga ithanwa taku tiwa Omatende.

Aanafalama mbono yena iikunino mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu, okutekela iikunino yawo, ihe ohaya pombele owala omeya okuza momilonga, e taga tondoka mondjila dhoofoola moka.

Aantu mbono hayeya oku talelapo moshilongo ohaya pewa iiyenditho mbyono yohawuto . Ohaya ende nduno niiyenditho mbwoka mombuga ta thaneke omathano yo taya futu oshimaliwa shoka hashi yambulapo eliko lyoshilongo

Aanafalama mboka yena uundama woohi ohaya fulu iilambo. Iilambo taya tula mo oothayila mono haya tula omeya etaya tula mo ihe oohi dhawo. Uundama woohi ohawu kala wagamenwa nee nonete yili pombanda ndjono hayi keelele oohi dhaayakulwe mo koondhila.

Aanafalama mongashi ngeyi ihamonowe iihuna okunengeneka evi miikunino yawo ohalongitha owala uushina mboka woku nengeneka evi mbono hawulongo komaholi ngweye shoye okukala owala wekakwata wekalandula.

Ohapu kala puna omaudhano guunganekwa komahangano goombaanga mono aantu haya ningi omathigathano goku kayila okathanguthangu, naangoka omusindani ohii sindanene sha shongushu.

Mombuga ohamu adhika omiti dhimwe dhoka dhina omakota omanene opo dhi vule oku pungula omeya oshoka mombuga ohamu monika omvula yagwana , ohamu adhika wo opate dhoka hadhi longithwa kaantu mboka haye ya oku talelapo oshilongo

Mombuga ohamu adhika omatungilo hono komatungilo oko haku ka lala aantu mboka haye ya oku talela po moshilongo. Komatungilo hono ohaku kala kuna oondudu.

Opuna omahala ngono omawanawa lela hapu kala puna ongwena yaziza nawa. Ohapu adhika wo uutalala oshowo uupundi mbono woku kuutumba nuundama mboka woku yoga una omuntu wu uvite uupyu.

Uuna omuntu athigipo uuyuni mbuno, ohafulilwa oshilambo otafuvikwa napono hafuvikwa oha kutiwa okomayendo, komayendo ohaku tulwa ne omamanya ngono hagadhidhilike edhina lyomuntu esiku avalwa nesiku asi.

Opuna pomahala gamwe ngono omanawa pomahala pono ohapu landithwa omalomvu osho wo iikulya naantu oyehole oku katokelwa komahala huka tayiyuvitha nawa nokuume kawo.

Aanafalama mbono yena uundama mbono woku yetekululila oohi dhawo ngele dha ningi oonene ohaye dhi kwata motaye kedhi landitha dhimwe taya kalya momagumbo gawo noofamili dhawo .

Omagumbo ngono haga tungwa noondhopi noosamende ogeli taga dhana onkandangala methimbo lyoshinanena. Momagumbo mono ohamu kala muuwanawa oto adha nee mu na uupundi mbono wa endjelela wa mangelwa moombuli.

Aanafaalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu oku tekela iimeno yawo. Ohaya longitha ominino ndhoka dhi na uumbuthulu hawu kala tawu ziya omeya, dho ominino ndhoka ohadhi kala dha tondoka pomakota giimeno.

Aanafalama mongashingeyi ihaya longowe nuudhigu ngele tashiya pokutekela iimeno yawo ohaya longitha ominino ndhono hadhi kala dha taakana miikunino dhina oombululu dhono hadhi piti omeya guuka piimeno.

Aantu yamwe ohaya ningi uundama wawo yooyene wokutekula oohi. Ohaya dhengele iiti kumwe , tayeyi tula oothayila. Mothayila mono omo ihe hamu tulwa omeya nominino, mo tamu tulwa oohi dhikale moka

Opuna aanafaalama mbono yena iikunino yomatama . Omatama ngono ohaga ka landithwa nee koofambulika hoka haga kala taga pakelwa geli miipakete komashina , taga tulwa muupulasitika ga landithwe .

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya tekula oohi dhawo muundama mbono haya landa. Uundama mbono ohamu tulwa wo omeya nominino opo oohi dhi kale mo tadhi koko nodhi na omwenyo.

Opu na omahala ngono haga kala ga tungwa geli pokati mokuti, momahala mono ohamu kala muna iihwa iileeleeka, nohamu kala mwa ziza nawa, mwa talala.

Aantu mbono haya tekula oohi ohaya landa uundama woku tekulila oohi. Uundama ohawu tekelwa nominino opo oohi dhi kale dhi kale dhi li momeya.

Opu na omahala mpono haga kala ga tungilwa geli komikunkulo dhomilonga, mpono hapu kala puna uupundi wuli momunzile nongele omuntu owu uvite wa hala wuka thuwepo otoyi komahala hoka etoka dhengwa kombepo.

Aanafalama mbono haya kunu omatama gawo ohaya kunu geendjelela koodhalate. Omatama ngele gatiligana ohaga likolwako, opo gaka landithwe ya mone iiyemo.

Aanafalama ohaya longitha omatemo ga yooloka oku teta ongwena ndjono hayi gongelwa mo ngonga etayi ka landithwa po ngele pokwenye kweya kwa kukuta.

Aanafaalama mboka ye na uundama woohi ohaya kutha omasikiliwu opo ya opaleke muundama wawo woohi, oohi dhawo opo dhi kale dhi na uundjolowele kaadhi kwatelwemo nande okomikithi, dhi kale dhili muundjolowele.

Aanafalama mbono yena iikunino yomiti ohatsike omiti nokukala tayedhiteleke opo kukelelwe embugapalo nonkalo nayi yombepo.

Opuna omahala gamwe ngoka haga kala gatungwa momithitu lela. Momahala mono ohamu adhika omiti omileleeka. Ohamu adhika wo uutla mboka wokugondja, nohamu kala mwaziza nawa, muna ongwena.

Ompanda oyo shimwe yomiinamwenyo ya gamenwa hayi adhikwa mEtosha, Ompanda oya gamenya molwaasho ohayi dhipagwa ndele aantu taya tetepo oniga ya wo ndjoka yina oshilonga noyi na ondilo lela.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya ashike ohayi kunwa owala momatala ngoka omanene, omaleeleeka ngoka haga kala ge na oothayila pombanda, ndhono hadhi dhindi oonte dhetango opo kaadhi dhenge omafo giimeno unene.

Aanafalama mbono yena uundama woku tekulila oohi , ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka ohaya kutha onete ,taye dhi kwatamo opo yavule yakalye nenge ya kalandithe.

Oonyanga ndhono oontiligane odhili dha simana lela, ohadhi longithwa okutowalekitha momihoka, ohadhi longithwa woo okupanga omashikisha oshowo oshivu. Oonyanga ndhono odhili dhina ondili ngele todhi landa mositola.

Aanafalama mbono yena iikunino yoku kuna omatama. Iikunino yawo pokati ohapu kala pweenda ondjila nehala opo yuve ombepo ngoye omuntu wu vule wo oku endapo to tekele .

Mombuga ohamu adhika oondundu mo ohamu adhika wo iimeno mbyono hayi kala ya mena kombanda yoondundu. Mombuga ohamu kala mwa toka lela oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno yawo ohayeyi kunu muunayilona uuludhe. Shampa iimeno mbino yakoko, ohayi kalandithapo, opo yavule yiimonene mo iisimpo yawo.

Aantu mboka haya tekula oohi ohaya ningi iikulya yoohi mbyoka gayi ningwa mbyoka hayi ningwa kombanda yomeya iuzizi. Iikulya mbyoka oyina iitungithi oyindji noohi ohadhi vala tadhi endelele.

Mongaashingeyi aanafalama ihaya longo we nuudhigu, ohaya longitha owala omatemo okuheya omwiidhi, ngono haga tulwa komambakumbaku, e taga heya taga endelele.

Aatalelipo mbono hayeya moshilongo shetu okutala iinamwenyo momahala ngaashi etosha, ohaya pewa oshiyenditho, shono hashiya enditha mo, yo taya tala nee iinamwenyo, yo taya ende taya thaaneke.

Iinamwenyo mbyono iiyamakuti yagamenwa oyili hayi adhikwa momahala mono mwa gamenwa ngaashi mEtosha. Ohamu adhika nee iinamwenyo mbyono ngaashi oshinamwenyo shono sho thingo onde haku tiwa onduli, oompo, uumenye oshowo oongolo.

Komukulofuta ohaku adhika evi ndyoka lyomawe. Evi ndyono ohali gongelwa ne kombepo etali ningipo oondundu. Naantu oye hole ne oku kala ya lala mevi ndyoka lyomawe taya iyu vitha uutalala.

Komunkulo futa ohaku adhika evi lyomawe ndyono hali gongelwa kombepo. Aantu oye hole okuyako yaka hinge iitukutuku pomathimbo gomafudho.

Opuna aanafalama mboka yena iikunino yomatama. Omatama ngono ngele oga tiligama ohaga likolwako ya kalandithe yo yiikwathe wo.

Uuna omvula yaloka, shiyenga shanangombe yenga dhenga pevi nawa, elundu ohali kala lyaziza nawa, omeya ohaga kala geli miiishana, geli gatalaama, nomiti ohadhi kala dha nyanyukwa lela dhaziza.

Aatalelipo mboka yeya moshilongo shetu ohaya pewa ohawuto dhoka hadhi ende atalelipo. Ohaya ende ta tala mombuga yo oyena omathano ta thaneke. Aantu mbano ohaya futu ne oshilongo nge tayeya moshilongo shetu.

Mombuga ohamu kala mwatoka oshoka ihamu kala muna iihwa nomwiidhi ogundji molwaashono ihamu mono omuloka gwa gwana ohapu piti ethimbo inamu lokwa nohamu kala owala mwayela sheke.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya kunu we iimeno mongalangala yomutenya, ohayi kunwa momatala ngono omanene, omale haga kala gena oothaila kombanda dhoku dhinda oonte dhetango.

Koomdund ohaku zi omunoko ngoka omutsu. Omunoko ngoka ohagu vulu okufikapo iimeno oshowo iinamwenyo. Oguli gwanika oshiponga lela nongele wazimo moondundu ohamu kala mwatsima.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu dhono dha ningwa po komamanya, ethimbo limwe omamanya ohaga kala ga tanduka, nomombuga mono ohamu kala evi ndyono lyafa iipale, mwatoka inamu mena nande omuti gwasha.

Opu na omithitu dhimwe ndhoka hamu kala dha enda uundjila wa pita pokati kiihwa, nongele omuntu to ende mo oho kala wa tila okulikila mo oshoka ohamu kala mwa thita shinene.

Oondjuhwa ohadhi langele omayi gadho, etadhi tendula uuyuhwena. Oto adha nee dha langela uuyuhwena wadho wuli kohi yomalwenya hoka, wa gamenwa, wo wu uvithwe woo uupyu.

Mombuga nenge mofuka ohamu kala muna uundjila mboka woku tondokela omeya. Mpono hapu tondokele omeya ohapu kala pwa hokwa komeya omakoyolo.

Aanafaalama mboka yena uundama wokutekula oohi, ngele oohi dhawo dhakoko, ohayedhi kwatamo, yo taya ka lya naakwanezimo yawo, nenge yakalandithe opo yiimonene mo iisimpo yawo.

Opuna oondundu dhimwe ndhono dhi na omakololo ge li kohi. Ohapu kala pu na uundjila woku endela, naantu oto adha nduno ye li kohi taya ithaneke ko.

Komunkulo nefuta ohaku adhika evi nkoka lyomagwe, evi ndjono ohali igongele, tali gongelwa kombepo etali ningipo oondundu, nokoondundu hono oko to adha aantu taya hingi iitukutuku yawo pethimbo lyomafudho.

Aanafalama mboka yena undama woku tekula oohi , ohakala yewu topola mukololo watopolwa nunete oshoka oohi ohadhikala dhili omaludhi nomaludhi dhayoloka kokwawo.

Aanafalama mboka yena uundama woohi ngele oohi dhawo dha ningi oonene oha yedhi kwatamo opo ya vule ya kalye komagumbo gawo nenge yeke dhi landithe.

Opu na uundama mboka woku tekulila oohi. Naanafaalama ohaya landa uundama mbuka, etaya tula mo omeya, etaya tula mo oohi dhawo opo dhi vule oku koka.

Moombuga ohamu adhika oondundu. Ohamu adhika oondjila ndhoka hadhi ende iihauto yaantu mboka hayeya oku talela po oshilongo. Ohaya ende moondjila moka yatya omathano taya thaaneke oondundu.

Ondunda yOshiwambo oyili ya simana lela, ondunda ndjono ohayi kumbwa nomwiidhi. Ohayi tungwa noondhopi ndhoka dheloya. Ondunda ndjono itayi ku sitha uutalala nenge wu uvilemo uupyu muyo ohayi kala ya talala nawa.

Opuna uudhila wumwe mbono watya oongolo onde hawu kondjo nomayoka. Eyoka ohali tungu ne omapaka tali yelutha omutse nokadhila ohaka kala keli lyata pombunda nomanyala ko takeli dhenge nomanyala taka shomona.

Aanafalama mongashi ngeyi iha kunuwe iimeno yawo mongalangala yomutenya ihe ohayikunwa momatala ngoka omanene omaleleka gono hangakala ngena othayila pombanda hadhidhindi oonte dhetango iimeno mbyono hayi kala tayitekelwa komeya tanga zilile pombanda.

Mongaashingeyi ehumokomeho sho taliyi, aanafaalama ihaya kunuwe iimeno yawo mevi, ohaya kunu owala momashina geli meni lyetungo. Omo nee hayi kala yili mono, tayi pewa omeya noonte tadhi zi koolamba.

Mongashingeyi aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo mongalangala yomutenya, ashike ohayi kunwa owala momashina mono hayi kala tayi tekelwa yo tayi mono oonte okuziilila koolamba.

Opena omahala gamwe ngono omawanawa haga kala ga tungwa ge li mokati komiti. Omahala ngono oha ku adhika okangwena ka ziza nawa oshowo etala ndjono ndjina omuzile omwanawa gwatalala nuupundi wokukutumba niitafula.

Aanafalama mboka haya tekula oohi muundama wawo moka ohaya fulu iilambo tango etaya tulamo oothayila nokutulamo nomeya, opo oohi dhi vule oku kalamo.

Kokulofuta hono haku adhika omavi ngono gomawe ngono haga gongelwa taganingipo oondundu ohaku adhika uunamwenyo mboka, ngashi okamenye nenge uupundja ohawu kala ne tawu ende tawu kongo omwidhi

Opuna omahala gamwe ngono haga kala ga tungwa komikulo dhomilonga ohaga kala ga tungwa oto adha nee puna uutafula oshowo uupundi woku kuutumbila mobo omuntu ho kuutumba eto li iinima yoye.

Aantu mbono yena uundama woohi oto adha ihe yatya uunete taya kuthamo iiyagaya momeya goohi opo oohi kadhi kwatwelwe mo okomikithi nokoombahiteli.

Opuna uudhila mbono wuli pomaludhi lwomakodhi ashike wo uushona haku tiwa okakodhi. Ohawu kalawa walonda miitayi koi yomuti tawu tala uuyuhwena ngele tawuya puuyelele opo wuvule okuwu yakulapo.

Ombuga ohamu adhika oondundu oondeka na dhimwe oofupi. Ohamu kala wo iihwa yili mpaka naa mpeyaka. Ihamu kala mwa thita oshoka ihamu mono omuloka gwa gwana lela.

Aanafaalama ohaya landa uundama wawo woku tekulila oohi. Muundama ohaya tulamo nee omeya taya longitha ominino nongele ya tulamo omeya, ohaya tulamo oohi dhawo.

Ondjamba osho oshinamwenyo shimwe shoka oshinene miinamwenyo iikwawo, ondjamba oyina omukati ngoka hayi longitha okunwa omeya oyina wo omakutsi omanene nomakondo haku tiwa omatende.

Aanafalama mboka yena undama woohi oha kwata oohi dhoka onene dhomakenge otakalya komagumbo gawo naakwanezimo lyawo nande yekedhi landithepo yimonene oshimaliwa .

Shimbungu Hawulamba wa Nangombe osho oshinamwenyo shoka hashi adhika mokuti . Oshinamwenyo shoka ohashi li iinamwenyo iikwawo ngaashi oongombe ngele odhu uka kekango lyomongwa hoka ohadhi ziko dhatya iintimbu yomishila dha topolwa kooShimbungu.

Moondundu aantu mbono ha yeya okutalelapo oshilongo oye hole okulala ta yeende. Ohaya yimo yena uundjato muna iikulya oshowo omeya ohaya kala yazala wonomagala komitse.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yawo miikunino ,iimeno yawo ngaashi omatama shampa ga tiligana etaga adha okutewa ohaga kuthwako etaga ka landithwa yi imonene mo iimaliwa.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha owala ominino oku tekela iimeno yawo, ihaya monowe iihuna ominino dhono hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno dhina uumbuthulu hawu kala tawu ziya omeya.

Aanafalama ohaya longitha owala ominino oku tekela iikunino yawo. Ominino ohadhi kala nee dha tulwa melandulathano dhu ukilila dha meta mpono tapu ya puye iimeno.

Ongandu osho oshinamwenyo shoka hashi adhika komukulo gomulonga shoka hashi kala sha otela okamutenya oshinamwenyo shoka oshili sha nika oshiponga oshoka ngele sheku kwata otashi vulu shiku dhipage.

Uuhilili mongaashingeyi owuli hawu kunwa momukalo goshinanena. Uuhilili monale okwali owala hawu kunwa piiyanda, oshowo piintuntu, ihe mongaashingeyi ohawu kunwa momashina.

Opuna omahala gamwe ngono haga adhika geli mokuti miihwa. Ohaga kala ne ga tungwa uunduda owundji wuli melandulathano. Pomahala mpono ohapu adhika wo uundama woku yoga.

Uundama waantu mbono haya tekula oohi ohamu kala oohi dhomaludhi ogendji. Dhimwe oonshunga, nadhimwe oontokele dhatya uutoyona uuluudhe. Ashike adhihe ohadhi liwa.

Aanafaalama mbono yena uundama wokutekula oohi ngele ya mono kutya oohi dhawo odha koka, ohaya kwata mo oohi dhoka oonene, opo ya vule yakalye naakwanezimo yawo, nenge yekedhi landithe opo yi imonene mo oshimaliwa.

Koofalama hono haku kunwa omiti ndhono dhokothiwa ohaku kala kuna aakulukadhi mbono ya kutwako opo ya kale taya likola okothiwa ndjono opo yika longwe yo yi landithwe kiilongo yilwe.

Opuna omahala ngoka ga tungwa mombuga momahala mono ohamu adhika uutala woku gondja wuli mpaka naapeyaka, ohamu adhika wo uundama woku yoga.

Onkanga osho oshikwamawawa shoka hashi adhika mokuti oshowo hashi tekulwa momagumbo. Onkanga ohayi vala nee uunkangagona. Onkanga ohayi tondoka. Oyi na uutotona uutokele nuuluudhe.

Mokuti ohamu adhika omiti dhomaludhi ogendji ohamu adhika omiti ndhoka dhina onakota omanene dha ningila okupungula omeya oshoka mokuti ihamu mono omuloka gwagwana. Ohamu kala wo muna oondjila.

Opuna oondhila dhimwe ndhoka dhi li polupe lwondjuhwa ashike kadhi shi ondjuhwa. Oondhila ndhono ohadhi tekulwa nduno kaanafaalama , shampa dha koko ohadhi liwa nadhimwe ohadhi landithwa po.

Opuna uudhila mbono hawithanwa takutiwa ondateya, ondateya ohakala talili tatuka usiku una omwedhi ngwatoka , ohakala ne yalandula omapola nomoshiwambo ohakutiwa kayeli nawa oha hunganekesha.

Mombuga ohamu adhika oondundu dhimwe oonde na dhimwe oofupi. Koondundu hono ihaku kala kuna iihwa ohaku kala owaka kuna uumeno uushushuka ,oshoka okuukukutu noku mena mo ihamu mono omuloka gwa gwana.

Omambakumbaku ogeli ga simana mongaashigeyi, oshoka ogo haga longithwa moofaalama oku pulula omapya, oshoka ohaga longo taga endelele muule wethimbo efupi owa pulula nale oshilwa oshinene.

Aanafaalama mbono yena uundama woku tekula oohi kombanda yuundama wawo ohaya tula ko onete ndjono hayi kelele iiyagaya yaaye mo momeya goohi yo wo ohayi kelele oohi dha yakulwe mo momeya koodhila.

Aanafalama ohaya kutha uuhi mboka uushona. Ohawu tekuliwa nee mombaali moka hawu tulilwamo omeya, opo wuvule okukoka, nongele owakoko tawu tulwa momadhiya moka omo wukokele.

Aanafalama mongashingeyi ohaya longitha ashike omashina okuteyako iilikolomwa yawo mbyono ya kuna eshina ohali longo kolusheno nohali longo tali endelele muule wethimbo ehupi olya mana nale.

Mombunga oha mwadhika umeno mbono hayithanwa takutiwa uunala, uumeno mbono okwali wuholike komuhoko ngoka omatiligane ngwaa kwakala, una yekitsu okameno hono oha kaliwapo oshendelela.

Aanafalama mbono yena uundama woohi ohaya kwatamo oohi dhawo ndhoka oonene ngaashi ndhoka dhOmankende. Enkende olyili lyi holike, oshoka olyina onyama ndjoka ontokele ombwanawa yo ontoye.

Mombuga ohamu adhika omiti dhimwe dhoka hadhi kala dha mena dhili koondudu, ohadhi kala nee omifupi dha mena dhili mumwe. Ohamu kala muna oondudu dhimwe oonde dhimwe oofupi.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu, okutekela iikunino yawo, oshoka ohaya tekele owala nominino ndhoka hadhi kala dhatondoka pomakota giimeno, hadhi kala dhina uumbuthulu mbono hawu kala tawu ndota omeya.

Aantu mbono haye ya okutalelapo oshilongo shetu ohayeende yatulwa moohauto ndhoka dhaatalelipo. Ohauto ndhono dhalongelwa aantu mbono haye ya moshilongo, ohayeende nee taya tala iiyamakuti ngaashi oondjamba.

Aanafalama mboka haya tekula oohi otwadha ihe yeli pundama wawo taya tekula oohi dhawo taya dhipelemo iikulya opo dhivale wo dho dhikoke dhi indjipale.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi, oho adha nee ishewe yeli muundama wawo moka taya pe oohi dhawo iikulya ya zala uukotse wa tonywa.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono we iihuna yoku tekela iikunino yawo. Ohaya longitha owala ominino ndhono hadhi kala dha tondoka pomakota giimeno ndhono hadhi kala dhatya uumbululu tawu ziya omeya guuka piimeno.

Oongombe odhili dha simanekwa momuthigululwakalo gwAawambo. Oongombe odho hadhi dhipagwa piituthi mbyoka yomanyanyu ,yeehango oshowo piituthi mbyono yomaluhodhi neesa.

Mongashiingeyi ehumo tali ya nethimbo tali tondoka, aanafaalama ihaya kunu we iimeno yawo pendje mongalangala yomutenya ihe paife ohayi kunwa wala momambamba geli meni lyoondunda momashina omo hayi kala tayi kokele nawa.

Momuthigululwakalo gwAawambo uunongmbono uushona uukadhona wanakatyepa ohawu falwa kolufuko wukapitithelwe etanda kunamunganaga. Aakulukadhi ohaya kala yazala oondhelela yatumba iiyuma komitse.

Opuna omahala ngono haga kala ga tungwa geli komikunkulo dho milonga, omahala ngono oha kukala kwatalala nee nawa noha kukala kuna ondilo ngele omuntu wayako nande oto landa omalovu niikulya.

Aanafalama mongashingeyi ihaya mono iihuna yokutekela ikunino yawo ihe ohaya pombola owala omeya momulonga ngono haga kala taga tondoka geli pomakota geli moofola dhoondjila.

Aanafalama mbono yena uundama woohi oto adha yeli puundama wawo woohi taya pe oohi dhawo iikulya opo dhi vule oku koka noku vala.

Aanafaalama mboka yena iikunino yiikwamboga oto adha yiipyakidhila miikunino yawo taya tala ngele iimeno yawo oyi li tu yina uundjolowele nongele oyina uupuka mboka hawu kala wuli komafo tawuli iimeno yawo.

Aanafaalama yamwe oyeli haya ningi uundama wawo woku tekulila oohi yooyene. Ohaya dhengele owala iiti kumwe taya tulamo othayila yili kiiti hoka, yo taya tulamo ihe omeya.

Aanafaalama mbono ye na uundama woohi, oohi dhawo ngele dha koko ohaye dhi kwata mo ya ka lye nengeya ka landithe. Ohaya kala ta ye dhi pele mo iikulya opo dhi koke yo ya vule okudhi landitha po.

Aanafaalama mboka haya kunu uumeno wawo muunayilona mboka uuluudhe oha ya tula uunayilona wawo moka muna uumeno wawo kohi yomatala. Nuumeno mbono ngele wa koko oha wu kuthwa mo, opo wu vule wuka landithwe opo yi imonene mo iinsimpo.

Mombuga ohamu adhikwa oondundu oonde noomfupi. Oha mu adhikwa wo iihwa ya mena mevi lyoondundu nuumwiihmdhi uushona. Mombuga iha mu kala iimeno oyindji, oshoka iha mu mono omuloka gwa gwana.

Aanafalama mbono hakala yena ohokwe yokumuna oohi ohakwata oohi mboka uushona ota yewumbile momadhiya gawo opo wuvule oku koka wuninge oohi onene wo wuvale wo oohi okwawo .

Omeya momithitu ohaga kala taga tondoka mpono puna uupopolonga taga tondoka kombanda yomamanya omamanya ngono ngele oga lyatwa ohaga kala gena omuthenu oshoka ohaga kala taga ningwa omuthenu komeya taga tondoka .

Opuna omahala gamwe ngoka haga kala gatungwa geli moluhwa. Ohapu kala puna iipundi niitaafula ne tamuli nokunwa iinima yeni muuvitathane.

Aanafaalama mongashingeyi ihaa longo wee nuudhigu okunengeneka omavi giikunino yawo, ihe ohaa longitha owala uushina mboka hawu longo kolusheno mboka hawu tulwa omahooli. Ngoye shoye okukala owala weka kwata ko otaka nengeneke evi.

Aanafaalama mbono haya tekula oohi ohaya landa uundama mono haya tekulile oohi dhawo. Ohaya tula ihe omeya muundama etaya tula uupokopoko mbono hawu kala wu na iikulya kombanda yomeya.

Mombuga ohamu adhika iimeno mbyono hayi kala yina omakegwa. Ekegwa ndyono ngele olyeku tsu otali vulu liku etele uuzigo, onkene owa pumbwa okuya koshipangelo ngele lyeku tsu.